Kpe maa nyɛla ashipti m bala maa ka neesi nima paɣaba ayi n nyɛba n zaya gbibi fooda nima n gbibi peni m pahi ka barinima maa mee do kuɣusi zuɣu ka bɛ bahi pateesa bɛ nyaanga n zaya.